Ni mu cumba c'ishure yisumbuye, hari utubati twinshi, utubati turimwo ibitabo abanyeshuri bifashisha mu vyigwa vyabo vya misi yose.

Ubwiherero bwiza cane, bwubakishije amatafari aturiye; umuryango usize irangi ryera, w'ivyuma; ubwo bwiherero, bwagenewe abakobwa bonyene.

Imashini nyabwonko, ikaye ,impapuro ku ruhande n'imashini iharura ibiharuro biteretse ku meza y'icuma ikaye yanditsemo icigwa c'ibiharuro.

Ibikoresho bitandukanye bakoresha mu kwandika, hari ivy’ubuhinga bwa none, hari utwandisho, mbese hari n'ibindi bakoresha mu gupima

Ibikoresho vy'ishure biri mu cumba cabugenewe, n'ibikoresho vyinshi cane, harimwo imeza n'intebe amasanamu yanditseko indome zifashishwa mu kwiga.

Ibikoresho bitandukanye birimwo ivyo bakoresha mu kubaza, harimwo inyundo, umusumeni n'ibindi bikoresha umuyagankuba mu gutobora imbaho canke ibibambasi.

Abanyeshuri bari mu kibuga aho bimenyereza gukina urukino rw`umupira w`amaboko, umwigisha wabo ariko abategura guhura n`ikipe yo ku kigo c`ishure babana.

Ukuboko kw'umuntu w'inzobe, agakoresho karimwo impapuro, zanditseko amabanga; udukoresho twinshi, babika mwo impapuro, tw'amabara yera, umuhondo, icatsi kibisi n'iritukura.

Mw' isomero. Abana biteguye, bambaye impuzu zibaranga. Biteguye gukina urukino rw' amaboko. Umumenyereza wabo, ariko arabaha amabwiriza baza gukoresha bakina urwo rukino.

Isomero ryiza cane ry'ibitabo, n'ibitabo biteretse kungazi kuburyo bwiza cane , vyanditswe n'abanyabwenge, n'ibitabo vy'ivyigwa vy'ikirundi n'ikinyamazuru.

Ikibuga c'umupira w'amaboko inyuma yaho hari amazu biboneka ko ashaje igiti c'amababi ahishiye ku ruhande n'ibicu birimwo igipfungu.

Kumeza y'icuma, hari ibikoresho bakoresha mu gusanura ibikoresho vy'ikorana buhanga, utu dukoresha turaharura tukamenya igikoresho c'ikorana buhanga aho kigwaye bagaheza bakagikora neza atangorane.

udukoresho dutandukanye dufise amabara atandukanye turi ku meza y'igiti utu dukoresho badukoresha iyo bariko bacapa amasanamu bifashisha biga

Mucumba c’uburaro c’ishure yisumbuye ,ikambambiri, igitanda civyuma gisiz’irangi ryirabura, imisego ,imifarizo bararako.

Imeza, zikoze mu buryo bw'inganamwashi, mu mbaho; intebe z'ivyuma, hejuru ari parasitike; iyi nzu, yubatse neza, ibiyo, amadirisha y'ivyuma.

Icumba c'ikigo c'amashure, biboneka neza ko, ari ico mu gihe ca kera cane, kuko iri shure, ryubatse mu buryo bwo mu gihe ca kera.

Mu cumba c'uburaro bw'abanyeshure mu kigo c'isumbuye giherereye neza na neza ku mutumba, abana basize bashashe imifarizo yabo n'imisego nibitanda bigerekeranye bikozwe mu vyuma.

Ni mu cumba, c'isomero ry'ishure, iri shure ryigisha ibiharuro, rifise inkingi z'amabara yera, inkingi nini nini cane, ibi bikoresho, biri ku meza, z'amabara yera.

Ubwiherero, biboneka ko ari ubwa kera, ni imiryango itatu, y'imbaho; ubwiherero bw'abahungu n'abakobwa; igice gitonya, biboneka neza ko, ari ic'ishure; iri shure rirashaje.

Ibikoresho bitandukanye, ivyo bakoresha, harimwo umusumeni, bakoresha babaza, inyundo, bakoresha bubaka, hari n'igikoresho, bakoresha basena.

Aho abana bakinira, ibikinisho birahari. Imeza z'amabara atandukanye. Intebe z'amabara atandukanye. Umusezero w'ibara ry'ubururu, eka iki cumba kirasharije.

Imashini zibiri zibakoresha mu guharura izi imashini n'imashini zigezweho zigerekeranye ari zibiri baziteretsa ahantu mwibara ryera.

Mu gikoni c'ishure cubakishije isima, amatafari aturiye biboneka neza ko umuryango ushaje w'ibara ritukura. Igisenge c'ivyuma n'amabati gusa

Ni kw'ishure ry'intango, ibikoresho vy'ishure mu cumba babibikamwo, imeza nziza cane, intebe z'amabara atandukanye, umusezero uriho indome bifashisha mu kwiga

Ibitabo, vyo mw'ishure rito rito, ibi bitabo, harimwo, ivyigisha ivyigwa vy'ibidukikije, hakabamwo, ubumenyi bw'ikirere, hamwe n'ubumenyi bw'isi.

Isomero ryiza cane rya kijambere ry'ibitabo bibitse neza, ibi bitabo harimwo ivy'ibinyamazuru, ivy'indimi z'amahanga vyanditswe n'abanditsi baciye ubwenge cane.

Mu cumba c'ishure, hari ibitabo vyinshi cane, ibi bitabo bigiye bimanitse ku vyuma bisize irangi ry'ubururu, iyinzu ifise igisenge gikomeye cane.

Abasore beza cane, bambaye impuzu bakinana urukino rw'umupira w'amaboko; bahagaze mu kibuga, babiri muri bo, bafashe, bateruye imipira y'amaboko.

Ishure ryisumbuye; ibitabo, biri mu kabati k'imbaho; hejuru y'ibi bitabo, hari isaho; iri shure rirashaje, isima yatanguye guhinduka, ihindura ibara.

Ibikoresho dutwaramwo impapuro, nibikoresho vy'amabara atandukanye harimwo ibyibara byirabura ivy'ibara ry'ubururu n'ibara ry'umuhondo bese n'iritukura ryijimye.

Mu cumba c'isomero ry'ishuri ry'isumbuye, intebe zikoze mu mbaho, biboneka neza ko zishaje, ikibaho cirabura, itara rinini cane rizimije.

Igikoresho bakoresha bigisha ubumenyi bw'isi, urubaho rwirabura rukikuje imbaho, umuryango usohoka w'imbaho wuguruye.

Mw'ishure ry'intango, amasanamu amanitse ku kibambasi ahabigenewe, ariko indome zitandukanye, n'amashusho atandukanye, bifashisha mu kwiga. Ayo mashusho harimwo n'imbata.

Mucumba c'ishure har'intebe z'abanyeshure, ku ntebe ibitabo, itara rinini cane, ikibaho cirabura, ibibambazi bisiz'irangi ry'umuhondo

Udukoresho bakoresha mu cigwa co gucapa, ni udukoresho tubiri, harimwo ikaramu y'igiti n'akuma bakoresha mu kuyisongora, utu twuma ni twiza.

Ikibanza categuriwe abana gukiniramo abana barurira bakagenda bishungurura ibikoresho bahashize bimeze nk'ubwato, ivyatsi biteye neza ku ruhande hari amabarabara y'abanyamaguru.

Ikibuga c'umupira w'amaboko urukino mu kanya ruratangura umumenyereza w'abakinyi ahagaze imbere yabo abasigurira amategeko n'amabwiriza y'uru rukino uyu musi haramutse hakina umugwi wa mbere urahura n'uwa kabiri.

Ni mu gihe c'umugoroba umaze guhwijimira mw'ishure ritonya ry'intango, intebe zikoze mu mbaho, amaguru y'ivyuma, umwarimu yacanye isitimu aho yinjiye gutora ibitabo yasize muri ir'ishuri

Mu cumba cabugenewe babikamwo ibikoresho vy'ishure, utubati tw'ibiti twugaye, ikibaho k'uruhande, intebe bicarako izunguruka, imashini nyabwonko icanye, biboneka ko uwuhakorera asohotse hanze gato.

Mu cumba c'uburaro bw'ishure rusize n'irangi ryera, ibitanda vy'ivyuma bifise ibiharuro bibiranga, ibitanda birashashe imifarizo abanyeshure baryamako.

Umupira w'amabara atandukanye ni umupira bakoresha mu gukina urukino rw'umupira uwo amaguru uyu mupira ubisa amabara atatu ibara ryera ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu.

Icumba categuriwe ubushakashatsi ni kw'ishure ryisumbuye ry'akarorero ibikoresho vy'inshi birahari biri mudukopo tuteretse hejuru ku meza hari na mamashini nyabwonko.

Ibikoresho vy'abana bakoresha bakina. Umusenyi uri aho hasi, imbaho z'ibara ritukura, iz'ibara ry'ubururu, iz’ibara ry'umuhondo.

Amashure mato mato y'abana bacutse, ibikoresho bitandukanye bimwe biriko ibiharuro, ibindi biriko indome zimanitse ku kibambasi, ibikoresho vy'ubwoko bitandukanye bifashisha biga.

Ikaramu z'ibiti myinshi cane ziri mu kantu bazibikamwo ziracari inshasha ntizirakoreshwa turavye neza ku mpande n'impande ntibarazisongora izikaramu z'ibiti bazikoresha mu gucapa.

Mw'isomero ry'ishure rito rito, intebe zisize irangi ritukura; isakosha, ibikoresho vy'abana, biboneka neza ko, bagiye mu karuhuko.

Ishure ryisumbuye ni mucumba bamanikamwo amatangazo hari imapuro zimanitse zerekana imico n'akaranga y'abanyafurika kuri iri ishure bagirageje gushushanya no gucapa ibikoko tubona mu mashamba ya firika.

Mu cumba c'ishure, bigiramwo, ahabikwa ibitabo, hari bitabo vyinshi, bifashisha mu kwiga; ibi bitabo ni vyiza, kandi biragerekeranye.

Ishure rifise ingazi zubatse mu matafara ahiye iri shure ryubatswe neza rifise ibihome bikomeye. Uyu mwigisha ariko yitegereza neza impamvu vyubatswe muri ubu buryo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gitunganije neza kirimwo amabuye ashashe hasi . Ku ruhande hari inyubako nziza cane z'ishure iki kigo giteye igomwe n'ubuhinga bwa none.

Ni amasanamu abiri, imwe ni amagufa, bayakoresha mu kwiga uko umuntu Imana yamuremye, iyindi iri ku ruhande yerekana ibihimba vyo munda.

Mucumba c'inzu yubatswe n'amatafari maninimanini inzu isuzira ngi ryera imashini nyinshi nyabwonko ziri ku meza y'ivyuma ziri muri yi inzu nyene.

Isaho ntonya ibonerana ibike ibikoresho bakoresha mu bijanyo n'amagara y'abantu ibivyuma babikoresha mu gukura menyo mu gutora utuntu turi kure aho utabasha gukoza intoke utuma yakakuma kakaka kuzanira.

Intebe z'imbaho n'imeza ziri misomero bazikoresha mu kwiga ubumenyi, mwiryosomero hari ibicapo amasanamu bakoresha biga.

Mwisomero ryisumbuye ,Mumwaka wicumi na kabiri ivyirwa birarimbanije ibitabo vyigisha ivyigwa bitandukanye biteretse kumeza bisize irangi ritukura.

Amakaye bifashisha mu kwiga yo abanyeshure ayamakaye uko ari menshi akozwe mu bwoko bumwe afise amabara abiri ibararyirabura iritukura n'iryera yose ari ku meza yera.

Ni ibikoresho dukoresha twiga neza intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma, imeza biboneka ko ishaje y'imbaho n'amaguru y'ivyuma, ikibaho cirabura.

Ishure ryubatswe mu biti vyinshi cane bisagaraye. Uyu munsi baramutse bakina urukino rw'umupira w'amaboko umumenyereza wabo ahejeje kubabwira ko umwaka w'icenda ukina n'umwaka w'icumi.

icyumba cy'ishure yibitswemo ibitabo bitabo bibitsemu tubati dukozwe mu biti urabyi neza nicyumba kinini cyane kuko tutubati na tweni twish n'ibitabo vyinshi cane.

Kw'ibarabara rya kijambere, ibikoresho bitandukanye, bakoresha bakora siporo; harimwo ibirato, umupira bakina n'amaguru, umupira w'urukino rw'amaboko, icupa ry'amazi.

Inzu, nziza cane, ifise uturyango tubiri, tw'ivyuma; iboneka neza ko, ari nk'inzu ikoreramwo, abakozi ba leta; imbere y'iyi nzu, hari ubukarabiro.

Ahantu hari ibikinisho vy' abana. Ibikinisho bitandukanye, biri mu mabara atandukanye. Ibikinisho bimwe bavyicarako, ibindi baduga Ku ngazi. Akazu gato, hirya yaho hari inzu y' ivyuma.

Inzu yubakishije Amatafaraturiye, igicapo c'Umugore akarongo kerekana aho binjirira, biboneka neza ko ubu ari Ubwiherero bw'Abantu b'Igitsinagore.

Impapuro zibamvye ku rubaho mu cumba c'isomero, izi mpapuro zikoreshwa mu buryo bwo kwiga ushaka kwiga uza ukaraba ivyo ushaka ukabisoma, iri somero n'iryakarorero.

Mw'isomero ibitabo biri ku mbaho, ibi bitabo biboneka neza ko ari ivy'ubwoko bumwe, bimwe vyigisha ivyigwa bitandukanye harimwo ikinofunofu, ururimi rw'ikirundi n'ivyubutunzi.

Twinjiye mw'isomero, hasi hashashe umusezero mwiza cane, imeza y'imbaho n'intebe z'imbaho, ibitabo vyigisha ikirimi c'ikinofunofu n'ururimi rw'ikirundi, ibi bitabo vyanditswe n'abashakashatsi.

Igicupa kinini kiri mw'ibara ryera kirimwo amazi meza iyo umusara iki gicupa igiye kigabanijemwo uburyo bune amaritiro amamiriritiro mirongo ibire.

Ishure ryubatse mu biti vyinshi cane vy'inganzamarumbo n'ishure rishaje riboneka ko ryubatswe mu gihe ca kera, abanyeshure barikumbuga mu kibuga bariko bakina umupira w'amaboko.

Uduce twishi tw'amasashe afata bayakoresha cyane cyane mu kumanika amatangazo y'ijya no hino cane cane aho leta ikorera mu kumenyesha abene gihugu ibyo bategerezwa kubahiriza babishira kubibambazi.

Ni imashini icometse ku muyaga nkuba iri ku meza ya canyamatara atandukanye. Iyi mashini biboneka neza ko igezweho iriko irakora.

Amakanzu abiri yamaboko maremare , amakanzu bibonekako bayambara bari mubuvuzi canke mubushakashatsi bwamagara yabantu.

Ibitabo vy'intimbatimba nini, ibi bitabo biri ku meza itukura mu cumba categuriwe kubikamwo ibitabo umwarimu aratashe ahejeje kwigisha.

Nishure ryisumbuye ibikoresho dukoresha twiga ibitabo bigerekeranye biri ku meza ibi bitabo biri mu buryo butandukanye hari ibyigisha ubushakashatsi n'ubutunzi.

Isomero ryiza cane, hasi umusezero w'ibara ryirabura, intebe bicarako basoma z'imbaho, imeza nziza cane, ibitabo vyanditswe n'abahanga.

Iri shure rirashaje rifise intebe zishaje zimwe zamanyutse irishure ryubakishije isima ryaracafuye ikibaho cyirabura amadirisho biboneka ko yamenaguritse.

urukino rw'umupira w'amaboko ruratanguye imizindaro yivuga uko urukino ruriko ruragenda iteretse ku ngazi hano abarorerezi bicaye ku rubaraza rw'ishuri bariko barorere uyu mupira

Ishure ry'intango, intebe z'inyegamo ,imeza zikoze mu mbaho n'ivyuma amashusho acafye amanitse ku bihome imbere ,aho umwarimu yicara hari amashurwe.

Icumba kinini cane, ni icumba kiberamwo amanama, biboneka neza ko ari nk'amanama ya leta; iki cumba kirimwo intebe, imeza ku buryo buri muntu wese, yicara yumva yisanzuye.

N'ibitabo bigeretse ku bindi ibitabo biboneka neza ko ari mu cyumba cy'umwarimu nahabiye ko'ibitabo ateguriramo ibyigwa bya misi yose mbere ku kabati k'ivyumba bitatu.

Ishure ryisumbuye mu cumba babikamo ibikoresho bifashisha bigisha harimo imashini nyabwonko ziteretse ku meza. Zimwe zirashaje izindi ziboneka ko zitagikora.

Ikibaho c'icatsi kibisi, mw'ishure rito lito intebe zikoze mumbaho amadirisha ruguruye abana barasohotse bagiye gukina ni mu gihe umwarimu na we agiye kubatunganya ivyigwa.

Umu cumba ciza kiboneka ko ari cumba bakoreramwo ubushakashatsi abantu benshi ibikoresho bakoresha mu bushakashatsi harimwo imiti harimwo ivyuma vy'ubuhinga bwa none.

Lufise impapuro imeze nk'ishashi ifata, bayikoresha mu kumanika amatangazo y'ishure ku bihome, kugira ngo buri muntu wese amenye amategeko n'amabwiriza yir ishure.

Mu cumba bakoreramwo ubushakashatsi iki cumba categuwe neza gifise ivyumba vyinshi babikamo ibikoresho vy'ubushakashatsi witegereje neza ubona ko nta muntarimwo.

Mu cumba c'ishure harimo intebe z'imbaho ata muntu yicaye mw'idirisha ryuguruye ry'ibiyo bibonerana muririro cumba nta muntu arimwo.

Mu gikoni ciza cane imeza z'ivyuma indobo ibiribwa aho bogereza ibiribwa mbese n'ububiko babikamwo ivyo biribwa babikanyishije igihe kirekire

Abantu bane bari mu cumba c'ubushakashatsi Ikibaho cirabura banditseko ibijanye n'ivyigwa bateguye uyu munsi . Utumashini bakoresha , imizindaro kumeza hejuru.

Umukobwa yambaye igitambara mu mutwe cirabura, amarori mu maso itaburiya yera, yambaye n'uturindantoke afise ikaramu mu ntoke arikwarandika mu gitabo. Iruhande y'iwe hariyo imashini nyabwonko hari n'ibikoresho bakoresha mu magara y'abantu.

Ni mu cumba basuzumiramo indwara ni cumba giteguye neza ibikoresho birahari ku ruhande ha ishusho y'abantu babiri umwe ariko araseka uynda aranumye bariko biga kungwara.

Ibikoresho bakoresha mu bushakashatsi bujanye n'ubuhinga bwa none nibikoresho vyinshi biri ku meza amakaye bandikamwo inzira zitwara interinete.

Umugabo ya w'inzobe yambaye ishati yera afit' imishatsi m'ikenya ari kumwe n'umukobwa yambaye ikoti umupira wirabura biboneka neza ko bariko bakora ubushakashatsi

Abanyeshure bambaye amataburiya yera bahagaze, umwigisha wabo ari imbere yabo areke arabigisha, bafise amakara mu mu ntoke bariko barandika, birumvikana neza ko bari mu kigwa co gushira mu ngiro ivyo byizeho.

Kw'ivuriro rikuru ry'intara ya Butanyerera mu cumba bakorera nk'ubushakashatsi abaganga babiri bambaye amatabuliya umwe yifashe mu mipfuko bariko barabira hamwe ukuntu borwanya indwara z'ivyaduka.

Imashani iteretse ku meza y'igiti iyo mashini irahantu mu cumba gisize irangi ryera ikoreshwa mu gusuzuma ingwara.

Agasaho kirabura karambitse hasi kwibara ryera akagasaho kabika imashini bakoresha mu guharura.

Abagabo batatu, umwe yambaye ishati ndende yera y'amaboko maremare uwakabiri yambaye ishati ivanze amabara ipantaro y'ikaki, uwagatatu yambaye ikoti y'imbeho, bahagaze imbere y'inzu y'amatafari ahiye, umwango wuguruye.

Mucumba basuzumiramwo ingwara urupapuro rwera ibikoresho ku ruhande uducupa babikamwo imiti bakoresha kamwe karapfunduruye nta n'ikintu kirimo udukaramu bakoresha baraba ingwara.

Ibitabo bigerekeranye biri mw'isomero. Iri somero ririmwo ibitabo atari vyinshi cane. Ibitabo vy'ubwoko bumwe bitandukanije amabara gusa, ushaka kubisoma utora ico ushaka.

Mw'isomero ry'ibitabo mw'ishure rikuru. Ibitabo biragerekeranye, bipanze neza kuburyo iyo ushatse kubisoma ico ushaka ugisoma atankomyi, ibi bitabo vyanditswe n'abahanga.

Isomero rya kijambere, ririmwo ibitabo bigiye biteretse ku ngazi, ibi bitabo vyanditswe n'abahanga vy'ubwoko butandukanye ibitabo vy'indimi n'ivyibiharuro.

Amasakoshi atandukanye y'abana bega mu mashuri matomato kuri ayo masakoshi hacavyeko amasanamu atandukanye atuma abobana bayakunda.

Ibikoresho bakoresha mu kwiga, ibitabo vy'abana b'incuke ,intebe z'imbaho, umusezero ushashe hasi uw'amabara atandukanye, amasanamu acafye amanitse ku kibaho.

Ibikinisho vy'abana, ahantu biri, hateye utwatsi dutotahaye, ibiti bitatu vy'amababi atoshe, abana bicaye munsi y'ibi biti.

Kumeza y'imisomero hari ibikoresho bitandukanye bakoresha biga amakaye ibindi bikoresho birimwo utwandikisho tw'ibiti n'amakaramu umukasi.

Kwishure rito ryabana bacutse ibikoresho vyinshi biri kumeza y'imbaho amaguru y'ivyuma ibitabo vyanditseko amasanamu meza abana atuma bungura ubwenge.

Ni mw'ishure ritorito ry'abana bacutse, ibitabo bandikako ibikoresho bakoresha mu kwiga, isakoshi ifise amabara yera inyenyeri n'ayirabura.

Mu cumba ciza cane biboneka ko ari aho abana bakinira umusezero uteye amabara, ibikinisho bitandukanye abana bakinisha bakishima.

Ni mu mbuga y'ishure ry'abana bacutse. Iyi mbuga irimwo igikinisho abana bicarako bakinyunga. Ahandi burira ku ngazi z'ivyuma bakishungurura bagakorokera hasi.

Ishure ry'abana bacutse, ni ishure ryiza cane, ryubatswe mu buryo bwa kijambere, risakaje amabati atukura, ibikinisho vy'abana vyishi cane.

Ishure ry'abana bacutse rifise ibikoresho bitandukanye vyiza cane bibafasha kungura ubwenge ,bimwe bimeze nk'utwiburungushuye tw'amabara atandukanye.

Ikiniro ry'abana, hasi hateye utwatsi dutonya; ku ruhande, hari ivyatsi bateye ku murongo; ni ibikoresho abana binjiramwo, bagaserukira hirya.

Kw'ishure ry'incuke abana barakina, ibikinisho birahari ku bwinshi, bikikuje n'ivyuma vy'amabara atandukanye harimwo amabara atukura, amabara y'ubururu, n'ayumuhondo.

Ishure ritorito, imbuga iri ku ruhande kure cane nko mu metero mirongo ibiri, igiti kinini c'inganzamarumbo gifise amashami n'amababi mato mato, intebe y'inyegamo n'iyindi y'urubaho irahateretse.

Imbuga y'ishure ritorito ry'intango, umwana arirukanga n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Twitegereje neza ni mu muyaga mwinshi ,aba bana barifashe ngo umuyaga nturigurure.

Umurima w'utwatsi utotahaye, uri mu kigo c'ishure rito rito, hari utuyira duteyeko ibiti bitonze umurongo, uravye ukuntu babigabanije, biboneka neza ko bihasharije.

Ishure rito rito intebe y'inyegamo ikoze mu mbaho iboneka igice co hejuru, impapuro zimanitse ku ruhande ku gihome gikoze mu mbaho. Ibicapo vy'abantu bariko basigurira abandi ibijanye n'isuku.

Ikibaho cirabura canditseko ibiharuro, ubona neza ko umwarimu yariko abaza umunyeshuri ngo avyishure araba ko yabitahuye.

Mucumba haberamwo amanama intebe z'imbaho imeza birateguwe neza inyuma ku ca ibambasi hari ishusho yo abantu.

Ishure ry'intango harimwo intebe zikoze mu mbaho gusa isaho y'umunyeshure yene na ku meza uravye ku kibaho bacafhyeho ibintu bitandukanye bibafasha kumenya ibidukikije.

Kw'ishyure ritonya, ry'intango, harimwo intebe, zikozwe mu mbaho, intebe z'inyegamo, ibibaho bikikuje impande n'impande; iri shure, isima yaratanguye kubomagurika, biherekana neza ko, rimaze igihe kinini ryubatswe.

Aha twinjiye mwiguriro ry'impuzu z'abagore nimpuzu zimanitse ku bishushanyo vyerekana uwuzokwambara izi mpuzu ko azobaberewe cane.

Igice gitonya c'isomero, ukuboko kw'umunyeshure kuri ku ntebe; isakosha ku ruhande, amakaye bigiramwo, mbese imbere, hari n'isakoshi bitwaza mu ntoke.

Abahungu babiri umwe biboneka neza ko ar'uw'urukoba rwera ,uyundi yambaye ibirato vyera, umupira wera n'agakabutura kagufi, umwigisha wabo yambaye ipantaro yirabura n'imishatsi miremire.

Inyuma y'ishure ritonya ,ishure ryubatse n'amabuye n'amatafari aturiye. Ikigega kibika amazi, utwatsi dutoduto dutoshe ,isima itanguye kubomoka ku rupangu.

Ishure rito ry'intango riboneka neza ko rishaje, isima yarabomaguritse umunyeshure ari ku kibaho cirabura ahetse isaho ariko akora imyimenyerezo y'ibiharuro.

Mu cumba c'isomero ry'ishure ry'intango, har'intebe z'imbaho, ikibaho cirabura, iyi nzu y'ishure ifise idirisha ry'ibiyo n'ivyuma ku ruhande.

Ishure ritorito rifise imiryango y'ivyuma yugaye, iyo miryango isa n'icatsi kibisi, ifise ivyuma ku ruhande biriko ingazi burirako baja mw'isomero ryo hejuru.

Mu cumba c'ishure ry'intango, intebe bakoresha mu kwiga z'imbaho, amaguru y'ivyuma, amasanamu ku mpande bifashisha bigisha, iri shure nirya kijambere.

Mu kigo c'ishure ryisumbuye. Umuhungu yifashe mu mifuko. Imbere yiwe hateretse indobo. Ku ruhande abanyeshure bamesuye impuzu zabo banikira ku rubaraza.

Isomero, ry'amashure mato mato; risakaje amabati, ashaje cane; rikikujwe n'urupangu rw'ibiti vy'iminyari, na vyo nyene vyumye.

Mw'ishure ry'intango, hari intebe z'imbaho, imeza z'imbaho, amadirisha manini y'ibiyo bibonerana, imeza y'umwigisha hari ibikoresho vy'ubuhinga yifashisha .

Kw'ishure ritorito bariko barasanura intebe zononekaye zikozwe mu mbaho, zose bazisohoye bazishira ku mbuga y'ishure, imbere yaho hahagaze imiduga ibiti vy'inganzamarombo bihateye vy'amababi manini.

Ibarabara risanzwe ririmwo ivu ryonyene, abana bahetse amasaho biboneka neza ko ari abanyeshure bagiye kw'ishure, bari munsi y'igiti kinini cane c'umwembe. Nibaza ko bariko baraba iyakorokeye hasi.

Ibarabara imbere yaho mumaso, hari umuduga, mu bubafu hari urusengero, ibicu bisa neza cane Vyera, hari n'ibicu bisa n'ubururu.

Ibarabara risanzwe ryamabuye n'umusenyi imbere mu maso hahagaze imodoka irishure rikikujwe n'ibiti n'ayandi mazu ku ruhande ahakikije.

Ikigo c'ishure ry'intango giherereye ku mutumba, harimwo intebe zikozwe mu mbaho zitari nyinshi cane, amadirisha y'ibiyo yugaye, iri shure ryubatswe n'amatafari aturiye.

Ishure ry'intango rifise intebe zishaje cane imirongo itatu iri shure riseze irangi ryera amatara yaguye ifira imiryango uruguruye w'ibara ry'ubururu.

Akabati ka kijambere, n'akabati kuguruye gakoze mu vyuma, indani muriko gafise ivyumba bibiri, ibi vyumba vyose hateretsemwo ibikoresho.

Intebe zikozwe mu mbaho amaguru y'ivyuma ziregeranye cane mu cumba c'isomero r'ishurelito rito igibaho cinini yanditseko icirwa c'umwimenyerezo w'ikirundi.

Amakaye yanditseko iyirwa y'ikirundi impapuro zanditseko n'imashini i karamu biri mu cumba ahantubonekako hari mw'ijoro.

Ikibambasi c'ishure rito rito, ryubakishije amatafari aturiye, banditseho ikirangaminsi, cerekana iminsi y'ishure, y'uyu mwaka turimwo.

Uyu musi ni umusi w'inama y'abavyeye umukigo c'amashure matomato baramutswe baribigire hamwe indero y'abanyeshuri begaha ahantu ibendera ry'uburundi rirahungabana abanyeshuri bari imbere y'umuryango winjira.

Mukigo c'ishure ritorito ni kumutumba uyu musi haramutse hari ibirori vyo gutangura umwaka mu ntango z'umwaka baji bashajije bavaye inkofero ku mutwe zibaragera n'iritukura.

Iri n`ishuri ritoroto ibikoresho bakoresha mu guharura vyanditse ku tubaho duto duto turi ku meza y`imbaho hari n`ibindi biri ku nkararatasi vyerekanako bagiye kwiga icirwa c`ibiharuro.

Ubwiherero rusangi n'ubwiherero bw'ishure bwuguruye umuryango w'ibiti usize irangi ry'icatsi kibisi . Ubwo bwiherero bwubakishije amatafari ahiye.

Ni ishure ry'intango, aho intebe zikozwe mu mbaho, amaguru y'ivyuma; ryubakishije amatafari aturiye, urubaho rwirabura; muri iri shure, abanyeshure batashe, kuko nta munyeshure n'umwe arimwo.

Mw'ishure intebe zitagira ko umunyeshure n'umwe nimbaho n'ivyuma turavya imbere kukibaho handitse amajambo tudashobora gusoma herekana yuko abanyeshure batashe bahejeje kwiga.

Urubaraza rw'ishure rito rito inkingi y'ivyuma bisize irangi ritukura imbere hateye ibyatsi ku murongo n'ibiti biboneka neza ko ari byo kuhashariza akayira karn amabuye y'urucekeri gacamw'abagenda n'amaguru.

Mu mbuga y'ishure, rito rito, ni imbuga irimwo amabuye manini, n'ayandi mato mato, y'urucekeri; umusenyi, umwana aje kwiga, yambaye agakabutura; ahetse isaho, atwaramwo ibikoresho vy'ishuri.

Ishure rito rito, rifise imbuga, irimwo amabuye, uravye neza ni amasare, n'urucekeri; iri shure riruguruye, rifise umuryango w'ivyuma, bisize irangi ryera.

Ibigura bibiri vyirabura, bikikuje kumpande n'impande utubaho twibiti, biteretse hejuru kukintu kimeze nkimeza, ibi bigura ntivyanditseko.

Ishure, ryubatse ku musozi hejuru, imbuga yaryo, ni ivyatsi bitotahaye; vyerekana neza ko, hari mu gihe c'imvura; iri shure, ryubatse ku buryo busumbasumbana, ibiti birikikuje, biratotahaye.

Abana batatu b'abanyeshure bahagaze ku giti c'ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Imbere yaho hari ibiti biteyeho. Bari mu kibuga umwe ahetse ishakoshi.

Ni intebe z'imbaho, amaguru y'ivyuma, ni mw'ishure rito rito, ryo ku Kigwati; inyuma y'aho, hari ikibaho bacafyeko, bimenyereza, ivyigwa bize uyu munsi.

Mw'isomero, imeza y'amabara atatu, ibara ry’icatsi kibisi, ibara ry’umuhondo n’ibara ry’ubururu ikikujwe n'intebe zitatu, biboneka neza ko nta muntu azicayeko bishoboka ko abari bazicayeko bamaze kugenda.

Igicapo kiri kw'ishure rito rito yubakishije amatafari aturiye, igicapo kiri k'unzu ishure hariko mbese n'igikombe hacafyeko.

Ishure ry'intango biboneka neza ko ryubatswe aho ha mbere imbere y'irishure hateye ivyatsi abanyeshure basohotse bariko barakina biboneka neza ko bagire abatahe, ishure ryubatswe n'abakoroni.

Amashuri mato mato ,yubatse ku buryo bubanga banganwa . Afise mabati atandukanye amwe arashaje ayandi afise amabati atukura na yera. Aya mashuri ahereye kwitaba aho aho hagaze witegereza ahantu hose.

Ishure rito rito, riboneka neza, ko ryubatswe aho hambere; inkingi z'ivyuma, amabara yera, yarakunyutse; turavye amabati, arashaje, atanguye kurwa ifira.

Ishure ry'intango ryubatse n'amatafari aturiye, uravye neza imbere y'iri shure hari amabuye y'urucekeri namwe bitwa amasare, umuringoti utwara amazi utanguye kubomagurika.

Ibikoresho bakoresha biga icigwa c'ibiharuro: hariho imashini bakoresha mu guteranya canke mu gukuramwo no kugabura, Ikaye yanditseko ibiharuro, utwandikisho tubiri kamwe kibiti n'akandi gasanzwe.

Mu cumba c'ishure rito rito, intebe z'imbaho, ziri imbere y'imeza; ku meza, hari ibitabo n'impapuro, bakoresha mu kwigisha.

Leritonya ryintango, ishure ryubakishije inkingi zisizisima , imbuga iri mu musenyi utuye duto duto rwidwa urucekeri, igiti c'inganza amarumbo gifise amashami manini gisagaraye.

Isaho nziza cane, iboneka neza ko, irimwo impuzu, uwayishizeho, ategura urugendo mu kanya gatonya, kuko iyi isaho, irapfunze, biboneka neza ko, yuzuye.

Mu cumba c'ishure rito rito intebe zitonze ku murongo imeza y'umwarimu ku meza hari igikoresho bakoresha biga ubumenyi bw'isi ku ruhande hari amakarata yerekana ivyigwa bagiye kwiga.

Inzu nziza cane yamabara atandukanye ninzu ya kijambere biboneka neza yuko boba bayidandarizamwo iyi nzu ifise amabara yumuhondo ikagira amabara yicatsi kibisi ikagira nayandi mabara yumucungwe

Ivyatsi bisa n'ivyumye harimwo n'ibitoshe, akayira kaja kunzu imbere bibonekw'izo nzu zishaje, abana batonz'umurongo

Akazu gato k'ubwihero rusangi .Ni kw'Ishure ritoya ry'intango gasakaje amabati imiryango y'imbaho witegereje neza nubwiherero bwagenewe bose.

Abantu beshi bahagaze uruhande rumwe, imodoka ziparitse mu kigo, ibiti vyishi bikikuje iyi nyubako, urupangu ruruguruye rukikuje ivyuma.

Mu cumba c'isomero berekanye ikibambazii gisize irangi y'umuhondo, ikibaho cirabura, ku kibaho har'utuntu duke banditseho muri ico cumba ntakindi berekanye, bashatse kwerekana uburyo ico cumba gisa.

Mw’ishure ryubatse neza, imeza y'ibiti iboneka uruhande rutoya, intebe y'umwarimu ata muntu ayicaye ko, na kandi gakoresho k'ubururu bashize ku meza.

Ishure ritorito ry'intango, ishure rifis'amadirisha y'ivyuma as'izirangi ritukura, iri shure ryubatswe muburyo bw'igorofa

Ikibuga c'umupira w'amaguru. Kw'ishure ritorito ry'intango amashure yubatswe asize iranga ryera, aya mashure urevye neza arabangabanganwa .

Imeza zibiti isizirangi ritukura. Igitabo kirihejuru ku meza ikibaho cimbaho ku ruhande, amadirisha y'ivyuma abonerana.

Ishure ritorito ry'intango, abanyeshure bari ku murongo, binjira mw'ishure gutangura ivyigwa vyabo, umunyeshure ari inyuma yabo ahetse agasaho mu mugongo, biboneka ko yatinye kwinjira.

Ubwiherero bubiri, uruhande rumwe, ruriko ubwiherero bufise inzugi z'icatsi kibisi, n'ubwiherero bumwe, bw'abantu bakuru, ubwo bwiherero imbere y'aho, hateye ivyatsi.

Ishure ritorito ryisumbuye ryubakishije amatafari aturiye amabati ashaje imbere yaho abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishure barasohotse batasha i wabo.

Ni ikibuga bakiniramwo, urukino rw'umupira w'amaboko; kiri inyuma y'ishure; ni ishure, rifise urupangu rw'amabuye, n'amatafari aturiye, ku ruhande, hari ibiti bitotahaye.

Kumeza y'ibiti, ibikoresho bitandukanye, udukoresho dutatu bakoresha mu gusongora ikaramu bandikisha y'igiti, utundi dukoresho turi k'uruhande bifashisha mu guhanagura iyo wanditse ibitarivyo.

Mu rupangu runini rw'amabuye, n'urupangu rukomeye cane rwugaye, hateye utwatsi duto ariko tugereranije, nyuma y'urupangu hari ibiti bitoshe imisozi n'inzu zibiri.

Mu rusengero ruherereye ahantu mu kabande, impande n'impande hari ivyatsi, rwubakishije amatafari aturiye, biboneka neza ko rwubatswe mu gihe ca kera.

Ikigo c'ishure ry'intango umunyeshure n'umwarimu bicaye mw'ishure intebe z'imbaho ibitabo bigeretse ku meza y'imbaho irishure bibonekako bishaje.

Inzu ishaje cane yubatse ahantu mu kigunda, biboneka neza ko bayimutsemwo imbere yayo hari abagabo batatu bisa nkaho hari ico batahurijeko.

Ibicapo bimanitse ku kibaho cirabura, ni ibicapo bikoreshwa mu gikoni. Musi y'ibi bicapo, haba hashize inyuzi z'amabara atandukanye.

Ishure ryubatswe ku buryo bukomeye cane. Rifise inkingi nyinshi, urubaraza rurerure. Imbere y'aho, hateye ibiti bitanga akayaga bituma duhema neza.

Agacamurongo, kari ku ntebe, ikoze mu giti; ikaramu ku ruhande, ni mu masaha, ata munyeshure n'umwe, yari mu kirase; iri shure, ryubatswe ku buryo, bubayabaye.

Ikibuga kirimwo ibikinisho vy'abana hateyemwo ibiti bitandukanye bitotahaye cane, inyuma yavyo hari inzu zubatse neza kuburyo bwa kijambere bikikuje ivyuma.

Uwuserukira ishure rito rito riherereye kwitaba aje n'umuduga w'iwe mutonya nishure ryubatswe mu buryo busanzwe rifise irangira ritukura n’iryera.

Ishure rimwo intebe zigeretse ku zindi zishaje intebe imwe ifise amabara y'umuhondo ku kibambazi hari ibicapo vy'amabara y'umuhondo.

Ishure ry'intango riruguruye amuryango n'amadirisha ryubatse n'amatafara aturiye amabati arashaje imbuga ni umusenyi harimwo n'amabuye makenya y'urucekeri.

Ni kw'ishure rito rito, ryubatswe mu gihe ca kera; turi, ku ruhande rwo ku gikoni; imyotsi irasohoka, imbere y'aho, hari igiti, gitotahaye; imiryanga irugaye, turavye neza, ibiyo vy'amadirisha, vyaramenaguritse.

Ikaramu nyishi z'igiti izikaramu bazikoresha mu kwandika iyo uriko urazandikisha bigufasha mu guhanagura ivyo ubona utanditse neza.

Imbuga, y'ishure rito rito, irimwo ivyatsi bikenya; ni ishure ryubatswe n'uburyo busanzwe; amatafari aturiye, inkingi z'icuma kimwe kimwe, gisize irangi ritukura.

Umurima mwiza cane w'imboga, n'ukuvuga ku ruhande hari utuzu bororeyemwo inkwavu, ku rundi ruhande bahororeye inkoko ,igiti kinini c'inganzamarombo c'amashami mato n'amababi.

Eryintango mucumba babikamwo ibikoresho vy'ishuri akabati gakoze mu mbaho zishaje cane inkaratasi ziri muri ako kabati biboneka neza ko bitwapanze neza.

Muriri shure risize isima, ikibambasi gisize ingwa yera, umutaka uryamye hasi uwundi uraba haruguru yose iri mwibara ritukura imbaho z'intebe, n'intebe zivyuma.

Mu cumba c'ishure rito rito, Intebe, imirongo itatu. N'Ishure ryubakishije amatafari ahiye. Abana babiri, umwe muri bo yifashe neza uyundi biboneka neza ko hari ikintu yariko araraba camusamaje.

Inzu y'amatafari aturiye amadirisha y'ivyuma ifise urubaraza rurerure biboneka ko iyi nzu ari shure ifise inkingi nyinshi z'amabara yera bayishize ko ivyuma ku ruhande bitangira abantu ashobora gukora impanuka.

Imbuga y'ishure y'intango, igizwe n'umusenyi mwinshi, amabuye mato mato, bita urucekeri, amabendera abiri y'Uburundi, arahungabana, abana bariko barakina, muri iki kibuga, umupira w'amaguru.

Ni ibikoresho bitandukanye, isaho, biboneka neza ko, ibikwamwo bino bikoresho, icupa ry'amazi, ikaye, agasaho babikamwo amakaramu, n'utundi twandikisho, mbese hari n'akantu bashira ku matwi, bakumviriza umuziki, n'indirimbo.

Ishure, ryubatswe mu gihe ca kera, rito rito; rifise inkingi, y'amabara atatu; igisenge c'ibiti, n'amabati, biboneka ko ashaje; iri shure, ryubatswe aho hambere.

Imbuga y'ishure ry'intango abana, bariko baraza kwiga, amabendera abiri, aramanitse irindi, ryerekana igihugu c'Uburundi, rirazingazinze, iri shure biboneka ko, rishaje cane.

Uwutwar'ipikipiki ari mw'ibarabara ahetse abana babiri ,bambaye ishati zera ikabutura zirabura, abatwaye kw' ishuri imbere y'iwe har' umugabo arik' aravoma amazi yambaye umupir' utukura.

Amashure yubatswe mu gihe c'abakoroni yubatswe kuburyo bukomeye cane, amadirisha y'ivyuma n'ibiyo .Mu muryango winjira hahagaze umwana yambaye impuzu z'ubururu ariko yinjira mu mashure y'imbere.

Umwana yambaye agakabutura ,yambaye n'udusandare twa comeka, yambaye agashati kimirongo imanuka yera, hamwe niyirabura ari mw'ishure ariko akora umwimenyerezo w'ibiharuro,

Imbere y'ishure igiti c'ikigazi mu kibuga c'umupira aho bana bakinira abana bamwe bambaye impuzu z'ishure hari n'uyundi yambaye umupira w'amabaravanze.

Urubaho bandikako rw'ubururu rukikujwe imbaho ruteretse mu nzu y'ibiti, kuri uru rubaho nta kintu na kimwe canditseko biboneka neza ko bitegura kwandika.

Ishure rito rito ry'intango riboneka neza ko ari ishure rishaje, iruhande hateye utwatsi duto duto, ku bihome vyaryo bacafyeho abana bicaye ku ntebe ku murongo, imbere umwigisha w'umugore ariko abasigurira icigwa c'icongereza.

Abana bagiyeko ishuri bambaye imyambaro y'ishure umuntu mukuru abaciyeko bamwe barahagaze abandi bariko baragenda.

Ibikoresho bitandukanye birimwo ivyo duhora dukoresha iyo turiko turiga aka mashine gaharura. Akandikisho k'ibara. Amakaye bandikako n'isakosha.

Imbuga y'ishure yisumbuye ni neza na neza ahantu bakinira umupira w'amaboko. Abanyeshure bariko barakina hari igiti kinini cane c'umwembe c'inganzamarombo.

Mw'ishure ryisumbuye, ikibaho canditseko icirwa c'ikirundi; biboneka neza ko, abanyeshure bitegura, kwishura ibibazo, bari babajijwe n'umwigisha.

Mw’ishure ritoto ku mutumba rirashaje indani muriryo isima yara bomaguritse ,harimo akameza kamwe k’imbaho mw’ibara ritukura ,idirisha riruguruye kuruhande hara bomaguritse.

Ishure rishaje ryubakishije amatafari ahiye. Amadirisha y' ivyuma n'inkingi z'ivyuma. Mu kibuga, igiti c' ikigazi, imbere yaho abana ariko barakina.

Isoko ryishure ryisumbuye ryubatse mu buryo bgigorofa nta munyeshure ahari kuruhande hari iyindi nzu ibonekako ari igikoni ninzu yumuyobozi wiri shuri .

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buryo bwa none ingazi umuntu acako yurira aja mu vyumba vyo hejuru ku ruhande hari ibyuma bikingira abanyeshuri ntibagira isanganya.

Mu kirasi c'ishure ryisumbuye mu mwaka w'umunani. Ibibaho bibiri bibangabanganwa kimwe ni kinini ikindi gito amakarata yerekana ibihugu kwisi.

Inama y'abavyeyi, kw'ishure ryisumbuye, bicaye ku ntebe z'imbaho, imeza z'imbaho, n'amaguru y'ivyuma; bariko biga ku ndero, ijanye n'abana babo.

Mumurima w'ishure rito rito mukigwati ni mumurima utarimye hateye ibiti bitandukanye vyamabara meza cane atandukanye ibicu ivy'ugwatsi rubisi n'ivyera.

Impuzu zera, ivyo bipfuka, abanyeshure bameshe banikira ku vyuma biri imbere y'ishure ryisumbuye riri ku mutumba . Iri shure ryigisha ubushakashatsi gusa.

Isomero ryisumbuye rubatse mu gisagara ca bujumbura rubacishije amatafari ahiye ryogaje no n'inzugi z'ivyuma irishure riboneka yuko rikukira abihaye imana ana.

Imodoka y'ishure ifise iparate y'uburundi, abanyeshure bicaye muri iyi modoka bariye mu rugendo shuri ni ubushakashatsi bafise hanze y'iri ishure riherereye ahantu mu biti vyinshi ibisandasanda.

Ingoma iteretse inyuma y'urugi rw'icuma rw'ibara ryera. Inzu ishigishije irangi ry'umuhondo ikibaho cirabura, kurico handitse iryungane.

Ubwiherero bwagenewe gusa abagabo. Ni kw'ishure ryisumbuye, iri shure riboneka neza ko ryubatswe mubihe vya kera, utwo twumba abagabo bihereramwo ni twinshi.

Imbuga y'ishuri ryisumbuye igizwe n'amabuye umusenyi n'amabuye matonya bita urucekeri yubakishijwe amatafari aturiye ku mpande n'impande hase zirangi ryera.

Izi ntebe zikoze mumbaho, amaguru y'ivyuma, nimw'ishure ryisumbuye riherereye kumutumba, n'icumba cagutse cane, ibibaho biri ku mpande n'impande.

Ku bihome vyishure ryisumbuye aho bakunda kumanika amatangazo amenyesha ivyo abanyeshure bategerezwa kubahiriza iri shure ryubatse namatafari manini manini abunbge mwisima.

Ishure rito rito ryitiriwe umwami, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ibiti vyinshi cane muriryo somero, abantu bahagaze imbere yiri shuri.

Ingazi bacako, baduga mu vyumba vyo hejuru; ku ruhande, hashinze ivyuma, bisize irangi ritukura; ibi vyuma, nivyo umuntu afata aduga hejuru, kugira ngo bimurinde isanganya; iri shure, ryubakishije amabuye, manini manini.

Ibendera ry'igihugu cu Burundi riri mu mabara y'icatsi amabara atukura n'amabara yera amashure yubatse mu buryo bubiri butandukanye ishure rimwe biboneka ko ari rishasha irindi shure rirashaje.

Intebe z'imbaho bazeguye, abanyeshuri bahejeje gukora amasuku ngo batangure ivyigwa vyabo vya misi yose, ni kw'ishure ryisumbuye, ikibaho cirabura, amadirisha aruguruye.

Ikibuga c'ishure ryisumbuye, inzu yubakishije amatafara aturiye, inzu ishaje, imbere yayo hari igiti gitotahaye, ikirere kirimwo ibicu bitandukanye.

Mw'isomero hari intebe z'abanyeshure. ku ntebe hejuru hari inkaratasi. Imeza y'umwarimu iriko amashugwe. Ku ntebe hari n'akandi kantu kahateretse.

Ishure rikuru ryisumbuye ryo muma komine ane agize Uburundi , iri shure ritey'amabara, n'amabara yatukura, amabara yera n'amabara y'ubururu.

Icumba c'inzu nziza cane, yubatse neza amasandugu yugaye yirabura ivyuma biteretse ko amagunira arimwo ibifungugwa.

Ishure ryisumbuye yubakishije amatafari aturiye ku ruhande hateye ivyatsi ku murongo bimwe n’amashurwe atukura.

Ishure ririmw’intebe abana bicarako baje kwiga ,iri shure risize irangi ryera ririmwo ikibaho cirabura ,muriryo shure hateyemwo inkingi.

Mu kibuga, ivyatsi, igiti gitetahaye giteye igomwe, inzu yubatse kuburyo bwa kijambere, inkingi z'amatafari ahiye, amabati y'ibara ryera.

Isomero ryubatse ahantu kw'ibarabara. Iri somero ryubatswe mu buryo bw'igorofa. Imbere y'aho binjirira ku muryango hahagaze imodoka, hari n'umwana ariko ava mu modoka.

Mu kirasi c'ishure ryisumbuye, intebe, ziriko ibitabo hejuru; ikibaho cirabura, ibitabo, amakaye, abana bandikamwo.

Ku kibuga co ku rusengero abantu batatu babiri muri bo bambaye impuzo zisa umwana w'umunyeshure yambaye impuzu y'ishure inyuma yabo urusengero rwubatse ku buryo bwa kera.

Ishure rifise inkingi nyinshi cane. Riherereye ahantu ku musozi hejuru. Uravye neza ubona imihingo yose, ibicu vy'ubururu n'ivyera.

Iri shure n'ishure ry'isumbuye ryikiriwe intwari iri shure rigega ko abana benshi bavuye mu mihingo itandukanye n'ishure ry'igorofa ibakishije amatafa raturiye ikigega gitangira amazi.

Ishure ryisumbuye ryubakishije amatafali aturiye inkinzu inini inini cane imbere yiri ishure hari giti ivisa amashami matonya n'amababi menshi bitotahaye.

Kumashure yisumbuye y'amatafari aturiye ishure rimwe ntiriboneka neza irindi riraboneka arabangabanganwa, ibigazi biteye ku ruhande rw'irishure kandi baboneka neza ko babisaruye.

Inzu yubakishije amatafari aturiye, amadirisha yayo n'ayivyuma, iyi nzu biboneka neza ko hari ishure, mu nzu indani hateye ibiti, iyi nzu ikikujwe n'ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye.

Ni mu gihe c'umugoroba. Abanyeshure baratashe, ni ku mbuga y'ishure ryisumbuye, abana batatu b'abakobwa bicaye ku musenyi imbere yabo harutwatsi n'impapuro zinyanyagiye.

Mu cumba c'ishure ryisumbuye, abanyeshure baricaye; umwigisha ahagaze inyuma, bariko bakora ibibazo vya leta; witegereje neza, ni ibibazo bitoroshe, kuko bamwe muri bo, bajumarariwe.

Ni mu gihe c'isaha za mu gitondo aho abana b'abanyeshure batonze umurongo w'urukiramende. Umwigisha ariko abasigurira amategeko mashasha y'ishure, aho umwana yigengeje nabi bagira bamuhane.

Ishure ryisumbuye, ryubatse ahantu, biboneka neza ko, ari hagati y'imisozi; inyuma, hari ibiti biteye igomwe, imbere ni uko nyene; ibendera ry'igihugu c'Uburundi, rirahungabana.

Amashure y'intango yubatse musi y'ibarabara ,ibarabara ryiza cane rya kijambere ibarabara ririmw' imodoka hirya yibarabara har' amazu imbere yaho har'ibiti biteye neza kandi biyagayaga ,igicu c'ubururu n'ibicu vyera

Inzu biboneka neza ko ariyo mu gihe ca kera isakajwe amategura. Iyo nzu inyuma yaho hari ibiti. Igicu c'ubururu n'icera; ku ruhande ayandi mazu.

Kw'ishure rikuru ryisumbuye uyu munsi n'umunsi uhambaye cane, abanyeshure bambaye impuzu zerekana ko bahabwa impapuro z'imitsindo. Bashinze amahema, abarorerezi ku ruhande baryohewe.

Mu kigo c'ishure ryisumbuye, umwigisha ahejeje kwigisha abanyeshure uburyo bo kwitunganiriza umurima bateramwo imboga, bafise ibidomoro bahejeje kuvomera.

Ibitabo hejuru, ku ntebe z'imbaho, amaguru y'ivyuma, ikibaho kinini cane, cagutse; ivyo bitabo ni ivy'abanyeshure, bifashisha mu kwiga; iri shure, biboneka ko, ari mu mwaka w'umunani.

Iyure gisumbuye ryubatswe mu gihe ca kera cane riri mu biti vyinshi vyakuze vy'inganzamarumbo amabendero abiri igerekana igihugu c'uburundi n'iryo ubumwe bw'abarundi arahungabana kuri ira ishuri.

Umuryango munini cane ukozwe mu vyuma usizirangira itukura ibuye giegetse kuri uyu muryango ni mu mbuga y'ishure yisumbuye aho iyi mbuga igizwe n'amabuye n'urucekeri ku giti kinini cane munsi yaco hari umuntu afisigare.

Ishure ryisumbuye, mu mbuga hateye Utwatsi ,n'ibiti, bikikije, akayirabacamwo n'amaguru, n'Ishure ryubatswe kuburyo bw'Igorofa, uravye neza rirugaye Abanyeshure batashe.

Icumba cagenewe abayobozi ni mu gihe cugaye inzu nziza cane akayira k'amaguru karimwo amabuye ashashe hasi ku ruhande hateye amashugwe biboneka neza ko ahasharije neza.

Mw'ishure lito lito intebe iyimbaho idirisha ry'ivyuma ryuguruye imeza y'umwarimu n'igicapo c'umwana bigirako ibihimba vy'umuntu.

Ikigo c'ishure ritorito imbere ahabana bakinira hateye utwatsi dutoduto inyuma hari kigega c'amazi cirabura gikikujwe n'ivyuma.

Ku mutumba mu gihugu hagati .Biboneka neza ko kari mu gihe c'impenshi ibarabara risanzwe ibiti biteye bikikuje irishuri ifise amabati atukura.

Amashuri ashaje; ku ruhande rwo hirya, inkingi, yubakishije amatafari aturiye; igiti imbere y'aho, gitotahaye cane, gifise amababi menshi, kiri kuri iri shuri.

Icumba c'inzu nziza cane kirimwo ububiko bw'ibiribwa, amasandugu y'ibiti ivyuma biteretseko amagunira yera, abitsemwo ivyo biribwa.

Ishure rikuru ryisumbuye n'ishure ryubatswe ku buryo buteye igomwe, ryubakishije amabuye hasi hagati na hagati y'aya mabuye hari isima, iri ishure ryubatswe mu buryo bw'igorofa, ku ruhande hateye ibiti.

Ishure ryisumbuye, ryubatswe mu buryo bw'igorofa, ifise ingazi zituma wurira ugiye mu vyumba vyo hejuru, hari ibicu vyera n'ivyubururu, imbere yaho hari ivyuma.

Isomero ry'ibitabo mw'ishure ryisumbuye, abanyeshure baje gukora ubushakashatsi, buri umwe wese umutima yawushize ku gitabo aza gusoma kimwungura ubwenge muri iri somero.

Ikibuga c'umupira w'amaguru, giteyemwo utwatsi twiza, dutotahaye, gikikujwe n'ibiti bitoshe, ku rugero rushimishije.

Amashure yisumbuye, imbere y'ayo mashure hari abana babiri b'abanyeshure, iruhande hari amashure ariko arubakwa, umurima w'ishure urimye neza.

Igiti c'ikigazi gitotahaye imbere yaho hari intungwa, amashure yubatse neza ku buryo bugezweho yubatswe n'amatafara ahiye biboneka neza ko muriri shure abana bamaze gutaha.

Umukobwa yambaye agakanzu kutubara turimwo amashurwe afise imishatsi myinshi ipfungiye inyuma yicaye imbere y'imashini nyabwonko ariko arandika akoresheje iyimashini.

Ishure ryisumbuye ,ryubakishije amatafari aturiye, iri shure amadirisha na y'ivyuma ,ibiyo bito bito, iri shure ryegukira abihaye imana ,indani muri ryo hateye ibiti vyiza cane.

Umwigisha yicaye mw'ishure wenyene; abana bamaze gutaha, ishure rya kijambere, ryubatse ku buryo bugezweho; intebe z'ivyuma n'imbaho, amadirisha y'ivyuma, ibiyo, mbese n'ikibaho cirabura.

Ikibaho cirabura isomero ry'ishure rito rito ku kibaho haranditse ikibazo kijanye n'icigwa c'ikirundi biboneka neza ko abana bariko baragikora

Ni mw'ishure ryisumbuye hari intebe zikoze mu mbaho ,abanyeshure bicarako. ku ruhande hari ikintu gikoze mu mbaho bamanikako amatangazo ,ikibaho kigabuyemo kabiri, iri shure risize irangi ry'umuhondo.

Neza na neza ni mu gihe c'amasaha yo gutaha kw'abanyeshure kw'ishure rikuru ryisumbuye abanyeshure barasohotse batasha i wabo urabye ni abantu benshi cane niuruvunga nzoka.

Kw'ishure ryisumbuye ryubatswe ku buryo bugezweho, ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana, abanyeshure bariko binjira kwiga, iri shure ryigisha ubumenyi bw'ibidukikije.

Mw'ishure rito rito, mu cumba abana bafunguriramwo, bahejeje gufungura, bicara ku ntebe z'imbaho, imeza z'imbaho, amaguru y'ivyuma; amadirisha arabonerana.

Ishure ryisumbuye, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, inkingi nyinshi zubakishije amatafari, ariko biboneka neza ko iri shure rirashaje.

Ishure, ry'igisenge c'ivyuma gusa, abanyeshure, bambaye umwambaro w'ishure, baramutse bakora ikibazo ca leta; umwarimu ahagazemwo hagati, aho abanyeshure baca,

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi, rishinze mu kibuga hagati; inyuma y'aho hari inzu y'igorofa, bariko barubaka itarahera, hagati y'abo hicaye abanyeshuri, biboneka neza ko, bari mu karuhuko k'ishuri.

Imodoka zitatu, zitwara abantu benshi, zihagaze zibangabanganwa; imbere hari ikibuga gishashe neza, n'amazu abiri abangabanganwa.

Mu cumba cy'amakoraniro ku ishure ritorito ry'intango rifise igisenge c'ivyuma bivanze n'imbaho turamutse dufise umunsi mukuru w'abavyeyi aho umuyobozi w'ishuri ariko arabasigurira ibijanye n'iri shuri.

Inzu yubatse inyuma y'umushinge; igiti c'umwembe, igiti c'ikigazi, n'utundi twatsi turi imbere y'iyi nzu, duteye ku buryo bwiza cane.

Icumba cagenewe uburaro bw'abanyeshuri. Twihweje neza tubonako ari uburaro bwiza cane. Abanyeshuri bashashe imifarizo y'abo, ibitanda biragerekeranye bikozwe n'ivyuma gusa.

Mu cumba kirimo imeza zikoze mu mbaho zibiri zibiri n'amaguru y'ivyuma umwigisha yashize isaho yiwe kumeza n'impapuro.

Mw'ishure ryisumbuye hari inkaratasi zitatu ziriko inyandiko y'ibiharuro, hariho ikaramu n'akamashini bakoresha mu guterateranya no gukuramwo ibi biharuro.

Mu gikoni kw'ishure ritonya ry'intango, umuriro bacanye, bitegura guteka ibifungurwa vy'abanyeshure, turavye neza bokeje imikate.

Mw'ishure abana baricaye, umwigisha wabo mbese n'abandi banyeshure bicaye, umwana umwe imbere yambaye umupira utukura ariko abasigurira ibijanye n'ivyo bize, kugira ngo bumveko yabitahuye.

Inzu ishaje cane, iyo nzu isakaje amabati biboneka neza ko akuze ashaje ,inyuma yaho hateye ibiti, imbere yiyi nzu hari ikibuga gishashemwo amabara menshi atandukanye.

Ishure rito rito ry'intango, umunyeshure w'umukobwa ahagaze ku rubaraza kuriryo shure, umwigisha ahagaze mu muryango. Igare rya matabaro riri iruhande y'idirisha.

Kwishure ryisumbuye irishure ryubatswe kera uravye neza isima yatanguye guhindura ibara ryerekana ko rishaje, ikibaho kinini cane abana banditseko imyimenyerezo ijanye n'ivyo bize.

Icumba kiberamwo inama; intebe bazitondesheje neza biteguriye kwakira abagiye gukora inama. Iki cumba kirimwo ibikoresho vyose vyerekana ibihakorerwa.

Ku mbuga y'ishure ryisumbuye mu kibuga bakiniramwo urukino rw'umupira w'amaboko ,biteguye abakinyi bashajije ,urukino ruratangura mu minota mikenya ,iri shure ryubatse ku buryo bwa kijambere.

Kw'ishure ryisumbuye, ivyuma bitatu, bishinze ku ruhande; birinda isanganya, ry'umunyeshure, yoba aciye kuri izi ngazi, agiye mu vyumba vyo hejuru, vy'amashure.

Ishure ryisumbuye abanyeshuri biteguye bakora isuku bameshe impuzu zabo bamanika ku mugozi uri imbere y'irishure, irishure rirashaje isima itanguye kuvungagurika.

Uwuserukira ishuri ry'intango riherereye mu ki gwati sh'amahoro yicaye ku ntebe imbere yiwe ari mashini nyabwonko akabati ku ruhande k'imbaho karin'ibitabo bikeya umunyeshuri yaje kumwakira.

Mu cumba c'ishure yisumbuye umwarimu aro imbere yigisha abanyeshure abakobwa n'abahungu biboneka neza ko ivyirwa birimbanije uyu mwarimu arikoye igishi cirwa c'ubumenyi bwise.

Ikibambasi c'ishure imbere yaho hari ihene myinshi cane ziriko zirarisha utwatsi turi mu kibuga ciri ishure turavye ibicu vy'ubururu n'ibicu vyera.

Intebe zikozwe mu mbaho ziri mu cumba c'ishure mu mwaka wa gatatu .Iyintebe imwe muri zo yanditse ku izina ry'umunyeshure iyirishure rifis amadirisha manini yuguruye.

Mu cumba c'amakoraniro, abantu benshi bari baje bicaye bumviriza umuyobozi yariko abaha inama, aba bantu bagwiriyemwo cane cane imiyabaga.

Isakoshi yirabura iteretse neza, iyo sakoshi yuzuye impuzu, uwayishizeho yiteguye urugendo mu myanya mutoyi kuko yayifunze neza iruzuye.

Isumbuye ryubatse ku buryo bwa kija mbere revisi igisenge c'ivyuma gusa amabati yirabura umugabo yambaye ibirato ipantaro ya gapira no mupira w'amaboko magufi yinjiye muri iri shure biboneka neza ko ari umw'igiye.

Isomero ritarimwo umuntu numwe yaba abanyeshure yaba umwigisha wabo, eka nta muntu numwe arimwo, intebe zitonze nabi izitari ku murongo amadirisha y'ibiyo.

Agakoresho gahuha umuyaga, itara, intebe z'imbaho n'ivyuma, amadirisha y'ivyuma n'ishure vyubakishije irangi vyera cane.

Ni mu gitondo ca kare ishure rirugaye ni mu gihe intebe ziteguye neza ikibaho gisa n'icatsi kibisi amatararaka bitegura mu kanya kazakuza amashure aratangura kwigisha.

Igiti bugamamwo agatutu n'igiti gitotahaye cane c'amashami meshi inyuma yaho hari inzu ikirere gisa neza n'ibara ry'ubururu n'ibara ryera.

Iri shure ryisumbuye riherereye neza na neza mu kabande rifise amabati yaguye ifira impande n'impande hateye ibiti bitotahayo cane.

Inzu y'amagorofa abiri, yugaye; iyi nzu ni nziza cane, yubatse ku buryo bwa kijambere, ifise inkingi zikomeye cane, mbese ikikuje ivyuma hejuru.

Urupangu rw'amabuye ku metero nk'ijana ishure ryisumbuye, inyuma yaryo hateye ibiti bitotahaye, ibicu vy'ibara ryera n'ubururu, iri shure ryigako abakobwa gusa.

Iri ni ishure rya kaminuza, ryubakishije amatafari ahiye, amadirisha y'ivyuma yasize irangi ry’ubururu, ibiti imbere muri iri shure.

Mucumba c'ishure ryigisha ubuhinga bwa none, Umugabo yambaye inkofero yifashe neza intebe y'imbaho abandi bagabo bicaye neza baraba imbere bumviriza ijambo ry'umuyobozi.

Ni mu masaha y'ijoro kw' ishure ryigisha ubuhinga bwa none, imashini nyabwonko iri ku meza, umwana ariko ariga iruhande yiwe hari amakaye, utwandikisho ,urevye neza ariko akora ubushakashatsi.

Muvyumba vy'ishure vyigisha ubuhinga bwa none bicaye abanyeshure kuntebe imeza y'ibiti bafise udukoresho twabo amakaye amakaramu yuwundi munyeshure ariko arandika kukibaho.

Mw'ishure, ryigisha ubuhinga bwa none; abanyeshure b'abakobwa n'abahungu, bicaye biga; umwigisha wabo, ariko abasigurira ivyigwa.

Abanyeshuri bigana imashini nyabwonko ni ishuri ryiza cane rya kijambere umwigisha wabo ariko basegurira ibijanye n'ivyirwa vyo bateguye kuri uyu munsi.

Ibiti biteye ku murongo biboneka neza ko vyatewe mu ntundero yo gushariza aha hantu imbere y'ibiibiti har itara rikoresha umuyagankuba uvuye kuzuba.

Ibikoresho, bakoresha, mu kumanika imiyagankuba; ni mw'ishure, ryigisha ubuhinga, ku bijanye n'ingomero, z'imiyagankuba; biri ku meza, ikoze mu mbaho; abanyeshuri, bahetse amasaho yabo.

Imisumeni, inyundo, umuseno, imbaho; abanyeshure, bambaye amasarubete, bariko barateranya intebe, izi intebe bazozicarako mw'isomero.

Muri kaminuza yigisha ivyubuhinga, imashini nyabwonko ziteretse kumeza y'ibiti ishasheko igitambara, kukibaho hariko impapuro bashizeho kugirango zidufashe kwiga.

Kuri iri ishure rya kaminuza higa bana benshi baturutse hirya no hino ku mugabane w'isi ibiti biteye imbere y'iri ishure nibiti vy'akarorero n'ishure ry'i gorofa rifise inkingi z'amabara yera.

Mu cumba c'ishure intebe ziratonze neza, intebe z'imbaho zimeze neza ikibaho cirabura canditseko ibintu tutabasha gusoma. Amadirisha hejuru, amatara meza cane.

Muri kaminuza, yigisha ivy'ubumenyi bw'ikirere, abana, bariko bariga; isakosha, iri inyuma y'umunyeshure; umukobwa, afise imishatsi miremire, afise n'akantu bumvirisha mu matwi.

Ni muri Kaminuza. Abanyeshure, abaganga barahari kuko iyi kaminuza yigisha ibijanye n'amagara y'abantu. Hari ibikoresho bakoresha bitandukanye ibitanda vy'ivyuma, n'ibindi.

Ikibambazi c'inzu gikomeye cane. Cubakishijwe amabuye, imiryango y'ivyuma hariko akagufure, inkingi z'ivyuma. K'uruhande hateye ivyatsi.

Ishure rito rito riherereye ahantu bavuze irishure ryubatse mu buryo bw'igorofa irindi niishure rishaje ryuguruye riri mbere y'igorofa.

Imashini zibiri, bakoresha mu gufotora impapuro, ziteretse ku meza, hejuru yazo, hari udusaho tubiri; hirya y'aho, hari iyindi mashini, ituma ibintu bikanya.

Abanyeshure, biga muri kaminuza, baramutse biga icigwa co kurima; bari inyuma y'ishure, bariko barakora amasuku; biboneka neza ko, uyu munsi, ari umunsi w'akaruhuko, bahebeye isuku.

Mw'isomero ryiza cane ririmwo ibitabo bitandukanye. Umuhungu w'ubwanwa bwinshi w'inzobe, yambaye agapira k'amaboko magufi. Abandi ni abakobwa.

Inzu ntonya indani muriyo hari imoteri icana igatanga umuyagahunka, urugi ruri aha iyimoteri ibitse n'ugwivyuma.

Inzu yubatse mu buryo bwa none. Iyi nzu ifise irangi ryera. Imiryango y'ivyuma isize irangi ritukura. Uyu muryango niwo abantu bose basohokeramo.

Mu cumba c'ikoraniro abamenyeshamakuru ba bicaye bazanye ivyuma bakoresha mu gutara amakuru n'abagabo bambaye udufukamunwa.

Ishure rya kaminuza, abanyeshure babiri, umwe w'umukobwa, afise imishatsi myinshi; umuhungu yicaye ku ntebe y'ubururu, umwigisha wabo, ahagaze imbere, n'imashini nyabwonko, abasigurira.

Ibiti vyinshi cane, vy'inganzamarumbo, vy'amababi manini, n'amashami menshi, bitotahaye; biri inyuma y'imodoka zibiri, zihagaze ku mbuga, y'ikigo ca kaminuza.

Imashini nyinshi nyabwonko ziri ku meza ikoze mumbaho n'amaguru y'ivyuma, izi mashini zose zirazimije, vyerekana neza ko abanyeshuri bari bamaze gutaha ku muhingamo.

Intebe zitonze k'umurongo, imeza z'ibiti zegeranye cane, ziriko imashine nyabwonko, zimwe ziracanye, izindi zirajimije, ibitabo ku mpande n'amasanamu y'abavyanditse.

Urubura rwinshi mwibararyera runyanyagiye mwibarabara, ni ku kigo c'ica kaminuza c'igisha indimi n'ubushakashatsi abanyeshuri babiri umwe arinjira uyunda arasohoka bambaye impuzu zibarinda imbeho.

Abajejwe amagara y'abantu, bari mu cumba bavuriramwo abagwayi; umugwayi aryamye ku gatanda; abagwayi bambaye impuzu zera, z'amaboko magufi, bambaye inkofero mu mutwe, bambaye n'uturindamunwa.

Ni mucumba ciza cane c'ishure rya kaminuza ivyapa biri mbere bimanitse ku gihome vyerekana ibijanye n'ivyegwa bihatunganirizwa muri iyi rishure ari ibikoresho vyinshi bifashisha bigisha.

Mu cumba ciza cane c'abana bigiramwo muri kaminuza, intebe z'amaguru y'ivyuma z'inyegamo, n'utumeza bandikirako, ni mu gihe abanyeshure batashe bagiye mu karuhuko.

Muri kaminuza yigisha ibijanye no guteka, abanyeshuri babiri bambaye utuntu mu mutwe twera, bambaye uturinda ko bacafura, bariko bategura amafunguro ku meza, mu kanya gato biraba bitunganye.

Imbuga abigisha ba kaminuza n'abanyeshuri bahagarikamo imiduga yabo ikikuje amabati. Iyi miduga harimo yirabura n'iyera urabye neza nimiduga y'akarorero.

Ishure rya kaminuza mu cumba bakoreramwo ubushakashatsi hamanitse ibikoresho vy'ubushakashatsi biri ku meza zimwe z'ivyuma izindi zimbaho.

Mw'isomero intebe nyinshi cane z'abanyeshuri bicarako biga, umwarimu yamaze kwerekana intangamarara y'ivyo agiye kwigisha aba banyeshuri, iri n'ishuri rya kijambere ryigisha mu buryo bwa none.

Mu cumba c'ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi, ibikoresho bitandukanye bakoresha mu kuvura, bambaye uturindantoki, imashini amakaye n'ibikoresho bitandukanye.

Twitegereje neza imbere yacu turahabona igipfungu kirimwo umwiza ni kw'ishure rya kaminuza aho urubaraza rwubatswe n'isima hejuru n'imbaho, ariko igipfungu ntikitwemerera kubibona neza.

Mw'ishure rya kaminuza umwana w'umuhungu w'umunyeshure afise ibikoresho akoresha yiga. Hari imashini nyabwonko, hari udukoresho akoresha mu kuyicomeka ku muyagankuba.

Mu kigo ca kaminuza urubaraza rufise inkingi zitukura zisize irangi, hateye imbere amashurwe. Iri ishure rirashaje kuko ryubakishije amabuye ashaje.

Imeza ikoze mu biti isize irangi ritukura, ni muri kaminuza, umunyeshuri yicaye afise ikaramu mu ntoke ariko ariga asoma igitabo candikishije imashini.

Inzu yubatswe n'amatafari aturiye, umuryango w'icuma uruguruye, yinzirise amadirish amanini cane y'ibyuma n'ibiyo byiza cane, aba bagabo ko ari batatu bose bahagaze ku murongo umwe.

Kw'ishure rya kaminuza, utuyira turi nk'amabuye y'urucekeri twagenewe gucamwo abantu b'amaguru, iri shure ryubakishije amabati asa n'ayatukura, amabendera atatu yerekana igihugu c'Uburundi.

Mu cumba bateranirizamwo ivyuma umugabo umwe ariko arasudira yambaye ikimupfunga gituma umuriro utamubabura. Uwundi ahagaze mbere yiwe yihweza ivyo ariko arakora.

Ku kigo c'ishure rya Kaminuza ,aho abanyeshure bakorera amasuku y'ibikoresho vyabo , hubakishijwe isima n'inkingi zikomeye cane . Iri shure ryerekana ko ryubatswe aho hambere.

Muri kaminuza yigisha ibijanye n'ubuhinga bwanone. Umugabo yambaye amarori yicaye ariko araba imiyoboro itwara umuyagankuba kugirango ayitunganye.

Ni mu cumba ca kaminuza aho umugabo yambaye itaburiya y'icatsi kibisi, ariko yitegereza imashini bakoresha mu bushakashatsi, iyi mashini vyerekana neza ko idakora ariko arasubira kuyikora ngo itange umwimbu mwiza.

Inzu basuzumiramwo ingwara, iki cumba batwerekako ar'icumba c'icenda, gifise umuryango w'ivyuma n'idirisha ry'ivyuma

Ni mu gitondo ca kare kw'ishure rya kaminuza ryigisha ibijanye n'amagara y'abantu. Irishure ryubatswe n'isima risize irangi ry'umuhondo, amadirisha n'ivyuma n'inzugi n'ivyuma.

Inzu nziza cane, ya kijambere; iyi nzu yubatswe ku buryo bugezweho; ifise inzugi z'ivyuma, ifise ingazi burirako, bagiye mu zindi nzu zo hejuru; iyi nzu, biboneka neza ko, yubatswe mu buryo bugezweho.

Ishure rya kaminuza, ryubatswe mu buryo bwa kijambere; inkingi z'ibara ryera, inzu y'igorofa, imodoka yirabura, y'umuyobozi wa kaminuza; abanyeshure, bari mu tugwi tugwi, bimenyereza ivyigwa.

Umukobwa w'inzobe w'imishatsi miremire, yicaye mu cumba kiberamwo inama. Abantu benshi bari muri ico cumba, imbere yabo hari ikibaho cirabura harimwo abantu benshi batandukanye ibitsina vyose.

Abanyeshure benshi bicaye mw'isomero rya kaminuza, intebe z'imbaho, imashini nyabwonko, umwigisha yambaye amarori imbere yiwe hari isakoshi, umunyeshure umwe arahagaze yishura ibibazo.

Inzu yubatse neza y'amagorofa abiri imbere yaho hari imodoka zitatu mu kibuga nta muntu n'umwe ahari iyi nzu biboneka neza ko ari nk'inzu ya reta.

Abanyeshure isinzi bicaye mu cumba kiberamwo inama aba abanyeshure baje kwakira abagenzi babo baje gutangura umwaka mushasha ubwire ishure muri ibi bihe.

Kaminuza yiga ibijanye n'amagara y'abantu iherereye mu kigwati kw'itaba yegukira yitiriwe Olivia ni kaminuza nziza cane.

Mw'isomero ry'ibitabo mu kigo c'amashure ya kaminuza, abantu bane bicaye basoma ibitabo, abakobwa babiri n'abahungu babiri, umuhungu umwe muri bo afise imishatsi myinshi n'ubwanwa.

Ni muri kaminuza yigisha ubushakashatsi bw'ibidukikije. Haramutse hari inama y'umukuru wa kaminuza. Abanyeshure bitegura gutangura uyundi mwaka mushasha.

Ivyuma vyerekana kurangurura amajwi, ni muri kaminuza yigisha ivyo ubuhinga. umunyeshure yazindutse yicaye ategura ivyigwa vyiwe.

Udusandugu babikamo ibikoresho vy'ishure rya kaminuza, abanyeshuri bariko baraganira ku vyigwa biga, umwe ahagaze imbere yabo imashini nyabwonko abasigurira.

Isima y'ishure ya kaminuza aha ahantu na hantu batunganirije inyubako bubaka iki kigo cy'aya mashuri ibiti byishi cane bihakikuje.

Urupapuro, rwera derere; mu gihe, c'isaha zibiri z'ijoro; rwanditseko n'ikaramu, bakoresheje iminwe gusa; ruri ku meza, ikozwe mu mbaho, iteretse mu cumba; biboneka ko, bari bacanye itara.

Abana batatu bambaye amarori, ivyuma bafise muntoke bakoresha mu gukora ibindi vyuma vy'ikoranabuhanga, munzu barimwo irimwo imbaho ariko biboneka neza ko atakindi kintu kirimwo.

Umugabo ariko aratambuka yambaye ipantaro yirabura umupira w'amaboko magufi w'amabara meshi imbere yiwe hari uwundi muntu tutabona neza yambaye ishati y'ubururu iyi nzu barimwo ifisi nkingi zitatu.

Inzu biboneka neza ko ishaje yubakishije amabuye, urubaraza rurerure cane, inkingi z'ivyuma, amabati yera, iyi nzu biboneka neza ko yoba ikoreramwo abajejwe amagara y'abantu.

Umugabo iyambaye ipantaro ya gapira umupira wirabura ufise inkofero mu ntoke impapuro, ariko arasomera abandi banyeshure kw'uruhande intebe z'inyegamo zica zitariko abazicayeko.

Ingazi ziduga mu vyumba vyo hejuru inzu yubatse isizirangi jera ni muri kaminuza yigisha ubushakashatsi umuryango uruguruye umwigisha yica yategure ivyirwa vy'uyu musi .

umugabo yambaye isaruvete y'ikaki yambaye udufunga mu maso n'uturindi intoke afise icyuma ariko arasudira ku meza

Mu kigo ca kaminuza, imeza y'imbaho, umunyeshure afise amakaye ariko arandika, hagati na hagati ku rupapuro yanditse amungane atatu, afise ikaramu mu ntoke itukura n'iyubururu.

Mu cumba cishure rya kaminuza amadirisha y'ibiyo bibonerana .Imashini nyabwonko imeza ndende cane intebe zitonze umurongo.